<noise> ok salaamaaleykum Mor nga baal ñu présenté wu

<hesitation> <hesitation> <noise> donc <hesitation> boo ñu mënoon expliqué TOOLBAY mooy lan groupe TOOLBAY

<coughs> ah ci arachide ngeen spécialisé wu et <coughs> céréales

donc yéen partenaires projet Ticmbay ngeen <noise> naka ngeen gisee campagne ñu ren gi

xaaruñu ko woon

kon émission yi am na solo bu baax communication

<hesitation> <hesitation> <noise> donc yéen semence yi ngeen amoon kon jaay ngeen lépp wala am na lu des wala

donc alertes yi ñi ko doon jot noonu <noise> dañu doon woote waa <noise> di sakku ay leeral

<hesitation> <hesitation> <noise> <coughs> donc gis nañ nii <hesitation> projet bi day jeex ren donc <hesitation> Jokalante moo fi ne te Jokalante mooy assuré pérénisation projet kii bi Ticmbay <noise> léegi ndax pare ngeen pour continuer liggéey ak waa Jokalante

tey boo ñu doon xelal ci wàllum liggéey lan nga jàpp ne moom la ñu war a yokk <noise>

<noise> ok donc ci ventes yi aussi ñu delluwaat tuuti ginnaaw ci ventes yi ndax am ngeen ay chiffres carrément <noise>

ok Mor

ok Mor merci